Suuraa kana irratti kan arginu, makoodii yookiin handarii jedhamuun kan beekamtu yoo ta'u, isheenis yeroo baayyee mallattoo nageenyaa ta'uudhaan kan tajaajiltuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, buna yoo ta'u bunni kunis haala garaagaraatin kan qopha'ee, iddoo varaagaraatti kan oomishaameefi madaalli adda addaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan arginu mana jireenyaa yoo ta'u, manni jireenyaa kun gamoo darbii lamaa yoo ta'u, mana jireenyaa lafarratti bal'inaan jiruu fi halluu adii kan dibamee jirudha.

Suuraa kanarratti kan arginuu suuraa dildilaa yoo ta'u , dildilli kuni muka irraa kan hojjatameefi iddoo magariisaarratti haala miidhagaadhaan kan tolfamedha.

Suuraa Mana kanarratti kan arginu, konkolaataa Manaa ishee xiqqoo baay'ee miidhagduu fi Mana jireenyaa fuuldura kan dhabbattee jirtudha. Manni jireenya kunis halluu keelloo kan dibamedha.

Suuraa kanarratti kan arginuu iddoo bittaaf gurgurtaan itti adeemsifamu yoo ta'uu, meeshaalee garagaraa gurgurtaadhaaf dhiyaatee jiru yoo ta'u, namoonnis bitatanii yommuu qarshii wal jijjiiran argina.

Suuraa kana irrattii kan arginuu bu'aa mukaa kan ta'ee mukarraa kan hojjetamuu maqaan isaa mooyyee jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u yeroo baay'ee bunaa fi wantoota garagaraa keessatti tumanii bulleessuudhaaf kan nu gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, foon dheedhii yoo ta'u, foon dheedhii Kun hammaan xixxiqqeeffameeti kan mummurame nyaataaf dhihaatu yoo ta'u hooddiidhaafis ni ta'a.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa abaaboo yoo ta'u, abaaboo suufaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Innis yeroo baay'ee zayita irraa tolfama.

Suuraa kanarratti kan arginu misooma keessaa tokko ta'ee, buna yoo ta'u, bunni yeroo baay'ee galii biyya tokkootiif shoora guddaa taphata.

Suuraa kana irrattii kan arginu, hooggantoota biyya Afrikaa keessatti argaman kan garaagaraa yoo ta'u, isaan kunninis Gamtaa Afrikaa irratti walgahii godhan kan mul'isudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa loogoo yoo ta'u, loogoon kunis "Oromo Legacy Leadership and Advocacy association" dhaabbata jedhu kan bakka bu'udha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa konkolaataa yoo ta'u, konkolaataan kun konkolaataa manaa kan duubni isaa qullaa ta'ee fi yeroo baay'ee meeshaa itti fe'uuf kan nu tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan arginu kophee yoo ta'u, kopheen kun yeroo baay'ee kan godhatan yoo ta'u dargaggoonni kophee kana godhatan baay'ee bareedu.

Suura kana irratti kan arginu abbootii amantaa Musliimaa hordofan ta'anii waaqa isaanii kadhataa jiran argina. Namoota gurgoddoo baay'ee miidhagoo faayamanii jirani.

Suuraa kana irratti kan arginu, lafa qonnaa baay'ee diriiraa ta'ee fi isa irrattis qamadiin facaafamee gahee, haamaadhaaf kan qophaa'ee fi baay'ee kan bareeduudha.

Suuraa kanarratti kan arginu Marqa yoo ta'u, Marqi nyaata aadaa naannoo Oromoo keessatti beekamu keessaa tokko dha. Marqis kan hojjetamu dhadhaa fi daakuu boqqolloo fi kan garbuu kan biroo irraa hojjetama.

Suuraa kanarratti kan arginu waraqaa eenyummaa biyyoolessaa yoo ta'u, kunis 'National ID' jedhamuudhaan kan beekamudha. Itiyoo telekoomii fi teeleebirrii fayyadamuudhaan kaffaltii gaggeessuu dandeenya.

Suuraa kana irratti kan arginu, loogoo yookiin bakka bu'aa baankii Oromiyaa yoo ta'uu, innis (COOP) jechuudhaan kan beekamudha.